Gasa gorko ɗo voɗi ɓe itti dotti ɗo laɓi ɓe wanni mo geran fiska, gasa mai voɗi ɓe laɓi ɓawo gasa mai ɓe sera-sera o waɗi pasion be mai.

Unordu be undugal, ɓe ɗo naftira be leɗɗe on manga burtina waɗa unordu be undugal, ɓe ɗo naftira be unordu haa saare, unira hunde haa nder mai ba waɗa jajjage haa nder mai.

Debbo ɗo ɓorni himar je warata banta riga juɗɗum. Odo paɗi paɗe mako brown, oɗo jogi jungo ɓingel mako ɗo ɓorni riga danejum be jeans. paɗe mako ɓalejum.

Yeso sare: Yeso sare mai les mai ɓe waɗi siminti be interlock ha totton, gate sare mai milik. Ɓe penti sare mai ache, light be dark. Ɓe waɗi sare mai ɓe waɗi pellel flowers.

Puccu manga, juɗɗum tekkuɗum, kolo mai danejum be ɓaleejum. Ɗo mari gasa danejum, noppi mai manga-manga. Nda gene fuɗi ha puccu mai woni.

Addalaba mannga, hunnduko may ɗoo yaaji les may ɗo mari rooba burawun. Ɓe ɗo naftira be may ta'a ko soppa hunde ko itta geene haa ngesa.

Nyebam je bandu be do naftira nyebam wuja bandu gam itta drines bandu labina boyna skin ,do dari hafandu didi daneju be do vindi be bulu habandu mai.

Lekki haa nder kwaali, kwaali may maaron, ɓe ɗo binndi bee daneejum haa kwaali may, likita on hokkata lekki to goɗɗo yahi haa maako nyaawɗo ngam yamɗita.

Debbo ɗo jooɗi be turmi atampa, ɓe waɗi riiga juɗɗum be may, dow may be net oorec haa ɓanndu may, o ɗo suddi gele centili milik, haa ɓanndu maako.

Nyeɓɓam. jugo ha ɓanɗu nyeɓɓam ɓe ɗo naftira ɓe mai ha ɓanɗu. wuja ɓo’ina laral ɓanɗu nyeɓɓam mai Haɗer gora ɗanejum gootel ɓe golɗin, gotel ɓe pink h.

Mofordee dereke'en, nda dereke’en ɗuɗɗum ɗo dari ha pellel mai, ɓedoo joogi hunde, himɓe dereke’en ɗiɗi ɗoo joogi deda banta titi en on, ɓe ɗoo ɓorni jompajee.

Debbo ɗo ɓorni riiga ɓaleejum, waati yeri manga ba jawe, o ɗo moori morɗi manga-manga, be pet-peton, ɓe waɗi ɗum ba chuku, ɓe hauti ɗum ɓe waɗi paakin ha chaka hoore.

Koromje ɗiɗi, wan-wan sita, ɓe waɗi ɗum kofi kolo, be goldin, be pilo ha dow mai ɓaleejum be goldin, je jooɗugo goɗɗo gootel, ɓe ɗo naftira be koromje ha paalo jooɗira.

Goɗɗo ɗo dari ha dou mashin, mashin mai boɗejum, danejum, be ɓalejum ha bandu mai oɗo dari ɓari buhu manga ɗo hebbini be hunde ha nder mai oɗo duhi sallah trikota ach ha bandu mako be riga ɓalejum oɗo hufni hufnere yelo.

Korowal. korowal mai je tarata palo on, korowal mai bulu be piloji ha do mai nda senta tebur kanjuma blue , ɗo mai je glas korowal ɓe ɗo naftira be mai joɗiraha palo, do wata palo mai voɗa.

Kantu ha nder roba. Roba mai dane jum. Ɓeɗo lara hunde wonata ha nder mai. Kantu hunde yarugu on ɗo mara zaki, ɓe ɗo wata ɗum ha gari, ko ha ti, ko ha kosam be chobbal.

Kwali lekki ha bawo, manga orange ɓe yelo ɓe danejum ɓeɗo vindi ɓe ɓalejum, ha bandu mai, nɗa lekki sachet guda ɗiɗi manga manga. Ɓiɗo naftira be lekki to goɗɗo nyauɗo yara yamɓita.

Sarka be yari pink, yelo, be burowun. ɓeɗo naftita be sarka wata hadande faunira, sarka jeroɓe on naftirta faunira voɗa.

Sing mannga daneejum, dow may be pampo, nder may be raariya. Ɓe ɗo naftira be sing haa saare, ɓe ɗo naftira be sing loota junngo, ko nannga haa totton.

Derekeejo ɗo joɗi, ɗo padi paɗe daneejum be ɓaleejum. Duhi salla ach, be riga maako yelo be ɓaleejum. Ɓe ɗo o ɗo waati hunde jungo ɗiɗi ɓaleejum, o ɗo jogi waya.

defte ɗuɗɗum ɗon had koba je resugo dereji haɗdo ɗon maimo ɗon jota be do nabtira be mai sigira hunde marina fu atotton

Tire manga danejum be fulawa ha ɓandu mai ɓe wati takai tati kala takai fu ɓe hako ha nder mai hako ɓe ɗo naftira be mai nyamira nyiiri.

Hore leso manga boɗɗum buran kolo ɓe naftiri be katako, katifa, yadi, be botum ɓe fauni ɗum ɓe waɗi ɗum sali sali ni wooɗi. Leso ɓe ɗo naftira be mai ha sare on ɓe ɗo walira.

Gaasa ɓalejum kurum ɗuɗɗum o'senditi caka gasa mai, orifiti ɗum ha sera yeso mako. Gaasa mai ɗon laaɓi tas wala dotti owaɗai pakin bo.

Himbe siyasa o ɗo borni jompa je yadi bulu oɗo hufni hufnere bulu, oɗo ɓorni riga be hoto gandu je, ha ɓandu mai, riga mai girin be bulu be danejum, be ɓalejum ha ɓandu mai.

Jawe, je bit guda nai, milik, dak bulu, bulu, ɗobo ɓe hauti koloji mai pat milik mai layit bulu be dak ɓeɗo naftira be mai faunira roɓe on naftirta be mai.

Goyba ɗuɗɗum gotel ɗo ta’i be gocciti ɗum, goyba frut on jei nyamugo ɗo mara zaqi ɗo lammi seɗɗa, ɗo wona laral mai girin der mai ɗo wona daneejum be bodejum ɗo mari qollo matinga.

Gasa ɓingel debbo ɗo mori morɗi kalba juɗɗum ɓalejum, ɓe wadi kalbamai pepper ton dai dei ni, ɓe ɗo waɗa kalba ngam bo’ina gasa.

Gas kuka, gas kuka don huwira be gas on, ɓe do naftira be mai defira nyamdu ha sare do jooɗa ha kicin onbo fere do wara be katane nai fere do wara be katene jeego.

Boket danejum transparent ɓe ɗo lara hunde wonata ha dermai be mabbode be jungo ɓalejum, ɓeɗo ɓurna ɓe ɗo naftira be irin bokati ɗo waɗa talla hunde nyamugo ha nder mai.

Hunde supermarket ɓe ɗo waɗa ɗum step-step ɗuɗɗum, ɓe ɗo sila hunde choggu maɓɓe ha dou mai, to goɗɗo wari hosa sala nda ɗo ɓe siliri urdije on ha dou mai.

Debbo ɗo dari fauni o haɓɓi ɗon kwali mako o waɗi tuntu ha yeso mai o wadi jagira ha yeso mako be jambaki o wati sarqa o duborniri riga ash be op sholda.

Riiga juɗɗum orange, ɓinngel debbo ɗo ɓoorni riiga juɗɗum orange, o ɗo waati sarka, junngo maako bee agoogo bee jawe haa junngo mako, riiga may ɓe fawni ɗum, ɓe waati botuns haa ɓanndu may.

Palu manga ɗo shiri boɗo ɓe k20 h palu mai ɓe senta tebul korom je t cta 3 0 1 6ta ɓe pulos hado korom je mai.

Deftere manga boɗɗum danejum be bulu ha bandu mai. ɓeɗo vindi be dak bulu ha bandu mai be boddejum, ɓedo naftira ɓe deftere jangira ɓeɗo tawa deftere ha library.

Makaroni, makaroni morlinga, makaroni hunde nyamugo on, ɓe ɗo waɗa ɗum be pulawa, ɓeɗo defa makaroni nyama, be nyebam, be ,chitta, ko be jolof ko be sos.

Salla be Riga: Riga mai armless ɓalejum be danejum je roɓe. Salla mai short on danejum be ɓalejum. Ɓedo naftira walira ko fauna ha sare.

Debbo ɗo joɗi ɓorni riga tishet o hore mako ɗo haɓɓi be a dikko ɓalejum be danejum. o haɓɓi gasa mako kirip a larata morɗi mai.

Hore ɗo mori. Hore debbo ɗo mori morɗi cuku. Ɓe hombi vicco mai, ɓe waɗi stayel boɗɗum gasamai ɗo ɓalwi kurum. Roɓe ɗo mora gam ta gasa maɓɓe dinga rufugo, gam ɓe faunira voɗira. .

Worɓe nayi haa dow puccu, puccu may ɓe ɗo fawni ɗum, waatini ɗum pawne haa ɓanndu may. Ɓe ɗo ɓorni gaareeji, meeti hoore maɓɓe, ɓe ɗo waɗa sukuwa, haa dow puccu.

Ɓingel debbo ɗo dari ɓorni riga ɓodejum be danjum jungo mai petel, oɗo mori gasa mako kalaba guda tati ɓe ɗo wati soso waɗi step sep ha gasa mai.

Shago manga ɗo mari dammugal glas ɓe je njamdi. Shago mai je defte on ɓe ɗo sisili defte ha nder mai sora, to a yidi a yaha a soda a janga.

Deftere manga milik, sera do mai be les amigirin, chaka mai orange ɓe ɗo vindi be balejum ha bandu mai, deftere mai je diina on, ɓe ɗo naftira be mai jangira.

Tattase ɗuɗɗum, boɗejum, firesh, manga- manga, boɗɗum be attaarugu gotel haa sera mai. Ɓe ɗo naftira be tattase gera, defira nyamdu be mai.

Furniture, furnitures ɓe ɗo naftira bee man haa saare haa suud kao haa paalo ndaa ɗo walldrop mannga on white bee blue ndaa hoore leeso ɗoo boo korowal on jey e waatata mirror leeso man

Saainbod, saainbod je njamdi manga, ɓe ɗo penti ɗum skaay-bulu, be laait-bulu, ɓe ɗo vindi be bulu ha ɓandu mai be maarun. Saainbod ɓe ɗo naftira waɗa talla pellel ba makaranta, asibiti, ko supamaaket.

Diraya sitan diraya ɗo mari kosɗe nai be taya ha les mai ɓandu mai silba be dou mai boɗejum be ɓalejum ɓe ɗo naftira be diraya ha ha salun to ɓe loti hore ɗo yorna gaasa.

Yeso saare, saare mai dedei ni. Saare mai ɓe pentai ɗum, ɓe waɗi plasta. Nda get saare mai green be windoji guda ɗiɗi. Lambatu ɗo taari yeso saare mai.

Boro ɗo joɗi ha dow tebul je glas. Boro mai manga seɗɗa, ɗo mari jungo chaka mai transparat boro sera mai bo orenj be tub nyebbam ha sera mai.

Leso manga je katako ɗo be’iti ha sudu be katipa haduwo mai kofi kolo be said rowa hasira mai be dresmiro kofi atotton be miro.

Huunde ɓe tamsirta maase je jamanu, ɓe ɗo naftira be mai haa kishin tamsira maase, hunde mai ɓaleejum be maɓɓoode gilas, ɓe ɗo tamsa maase Haa nder mai.

be tarni babal mai be interlok, ha nder mai bo ɓe awi flawa green, be bo’ini voɗi voini babal.

Pilet be nyamdu ha der mai ɗo nandi ba pete be hakoji ɗuɗɗum, hako lawashi alayyahu, nyyebbam mati, tattase mati, ha der mai pilet mai, danejum be didi ɓalejum.

Horde je alminion ɗo ɗomi. Ɓeɗo naftira horde ha kiccin, ɓeɗo naftira horde harnira gari ha sare, ko yarira gari be mai.

Gasa ɗo mori kalaba pep peton boɗɗum. be vo'ni gasa mai be itti dotti be looti ɗum labbi be mori kalaba. Robe om morata kalaba ha hore maɓɓe ngam ta gasa maɓɓe rufa.

Mɓulumji, Mɓulumji ɗuɗɗum hadow tebur, mɓulumji huunde nyamugo on, ɓeɗo defa ɗum feere ɓeɗo sa'ah, feere ɓeɗo waɗa sokora be mai bee hako nyama.

Pellel fijugo bol, nda worɓe ɗudɗum ha pellel mai, ɓe ɗo ɓorni jesi kala gotel, riga riga danejum be sarla bilak, leddi mai gene ɗo hebbini.

Sarqa manga goldin juɗɗum, ɓe waɗi shep apul goccitinga, ɓe wati sutun ha domai ɓeɗo naftira be sarqa on hadande faunira je roɓe on, roɓe on naftirta be mai ngam gera faune maɓɓe.

Moota ɓaleejum kurum ɗo dari. Taaya mota mai black bee silver ndaa pitilla moota mai guda ɗiɗi; gootel mannga, gootel peetel. Moota ɓe ɗo naftira bee mai yaha haa yiɗi fuu. Moota ɗo naftira petrol.

Hunde yarugo, gongomi mai ach, be boɗejum, ɓe ɗo vindi be ɓalejum ha ɓanɗu mai, ɓe ɗo waɗi hore pucchu ha ɓanɗu mai ɓalejum, hunde yarugo on.

"Riga juɗɗum" yajinga ɓulak ɓe ɗo fauniri be ret je roɓe. Roɓe ɗo naftira be mai faunira voɗa ɓe ɗo suɗɗa gele ha ɗow mai ngam faune mai voɗa

Plad milik ɓeɗo fauni ɗum be goldin, kofi milik ɗo yowi haduo mai, be fauni blu be grin je kulawa kofi mai ɗo ɗan pusi haduow mai nden pled mai bo ɗo pusi.

Furut ɗudɗum. furut mai be kankana, ayaba, lemu ha ɗer baho ɗuɗi be karot. Furut hunɗe nyamugo on ɗo hokka jamu ha banɗum. Bo ɗo mara zaki.

Kashim Shatima ballo ardiɗo leddi Nigeria o ɗo ɓorni jompa be gare bulu be hufnere, woɓɓe ɗo jogi juungo be goɗɗo ɗo borni dan kare danjum be hufnere, ba Yorba be gilas.

Chuwa ɗuɗɗum ha nder koloba, koloba mai danejum be maɓɓode danejum. Fere bo koloba mai danejum be maɓɓode ɓalejum. Ɗerewol mai ɓalejum be bulu ha ɓandu mai. Ɓeɗo naftira be chuwa ha ɓandu.

Koloba nyebbam gootel daneejum, be maɓɓoode goldin. Gootel bulu, be maɓɓoode silva. Urdi hunde uurata on, ɓe ɗo naftira waata haa kare, ko haa ɓanndu ngam goɗɗo uura.

Didi, ɓeɗo nabtira didi zana ko ɓe yidi nda ɗo ɓe vurtini zane godɗo balejo, oɗo wati glas gite mako do laɓitas be balejum be wati kolosji ɗudɗum hazane mai.

baskooje, baskooje hu nde nyamugo on ɓe do naftira baskooje ha sare be gera ɗum be taita dum ɓe waɗa haako be mai ɓe waɗa haako nyiri be mai ɓe waɗa ko semo ko nyiri butalii ko marori be nyamira.

Ngesa ɓe awata Tumatur nda ɗo hako Tumatur on. Tumatur mai waɗi ɗudɗum ɗo voji manga manga juɗɗi nda hako mai bo grin ɗo sewi.

Yeriji duɗɗum ɗo sili haa dou katako, yeri jei rowɓe on naftirta be man, ɗo waata haa noppi ngam faune vooda. Yeri ɗo wara kolo-kolo, ɗo wara silver, golden, be multi-colours fere.

Yeeso saare, saare mai ɗo mari get manga je mari sembe. Mahol saare mai ɓe waɗi pilasta, walaa penti, dow mahol saare mai ɓe waɗi danjaa-woya.

Binngel ɗo joɗi haa do mahol towɗum seɗɗa bo ɗo ɓorni riiga bee siket, riiga black bee siket jins brown be faɗe maako ret bo ɗo waɗi style fashon hoosugo hooto

Yeso sare, sare mai ɗo mari gate balak, dow gate mai ɓe ɗo wati kwano rat ha dow mai, penti sare mai yelo, mahol sare mai ɗo tari be jamde balak.

Lekki ha nder kwali mai manga, reta kwali mai danejum, reta mai orange, ɓe ɗo bindi ɓe balejum be orange ha kwali mai, lekki saced guda jeego manga manga ha lekki.

Roba mai danejum be maɓɓode kopi ɓe ɗo bindi be blu be kopi be brown be danejum ha ɓandu mai. Shampoo on je ɓe naftirta ɓe lota gasa be mai ɗo waɗa lekki dandurop.

Botik shago je ɓe sorata kare je ingilish waya ɓeɗo sisili rigaji be salla ha shago mai je roɓe be je worɓe.

Hunde be naftirta hakicin bedo nabtira be mai ta’a hunde, ko ta’a hunde, ko wogga hunde, hatotton bedo ta’a kabet, hatotton be carod, be wogga carod hatotton be do nabtira be mai ha kicin.

Gasa, ɗo laɓi, debbo, ɗo laɓi gasa mako fauni, waɗi sitayel ɓe geri ɗum be itti dotti, mostili haɓe on laɓata hore maɓɓe ɓe fauna.

Tasaje, tasaje ɗum nyiri be hako je pilastic milik ɓeɗo fauniri bulu be didol fulawa pink, ɓeɗo naftira bemai watira nyiri ha sare.

Koruwal. Kuruwal chus chita be one sita, kopi be burown, be ɓalejum ha ɓandu mai, be danejum, be pilos ha dow mai. Koruwal hunde palo on ɓe ɗo naftira jooɗira.